Halkaan waxaa Aalo shaatiyaal waxay agdesanyihiin caadso oo caadyaal waana shuud buluug khah aa cadeys, khahwo waxayna aada ay kala dasasan yihiin waa mid cad ah labada madow dhexda dalluusan ah xeran.

Halkan waxaa taalo armaajo waxayna leedahay labo qaanadood waxay Ka leedahay miyaarad miyaaradd dhexdeeda waxa Ka muuqda sariir iyo armaajo kale oo gaaban sariir oo firaashan

Halkaan waxaa aalo labo garaafo dheedheer oo isku fac ah waxayna leeyihiin riigman labotubako dheedheer kalarkood mid waa madoow iyo guduud midna waa cad iyo buluug

Hakanwaxayaalo osiwalgashan surwal Lugale surwalka kalarkisa washabeshabel wuxaleyahay xirag dhakas waxdhegan warqad meshugashanyahayna waacaag cagyaha sida dharkalagusharxadhakaskalena waxakajira sirwala iyodharkale

Halkan waxa yalo cagkujira dhagxman iyo uwax uwaxa kalarkiisa waa cagar wuxuleyahay caleman dhadheer caga kujira nawaamadow waxa dhaxda ugu sijirana dhagax man cadcad masha uyalan wamelbanan

Mashan wax yalo cag oo jalato eey kujiro kalar kedo waa baluug iyo baseli iyo gadud

Dadkaani waa dad meel ku Soo ku Soo kulmi waxay waana dad ciyaartay ah waxay meesha joogaan waa meel garroon ah waxayna xeran yihiin finaanad iyo buumo iyo iskaarso finaanadi karartoid cad, gaduud, jaallo, cad, saas waaye tawaha ay xeran yihiin waa mid kala nooc-nooc ah. Mid wuxuu xeran yahay tabo jaallo mid tabo baluug, mid tinta kararaa u marsan midna wax u jaran tahay

Halkaan waxaa zarn piiizo waa zida pizaha wazida cajeerada camal oo zuugo kor laga waxeyey waxaa ku waxeezan wax guduud ah waa piizo jajarjaran oo diyarsan waxii sarantahy saxan dhankaan waxaa kajiro sedax caag oo kukala jiro piyo capitaan mid waa palug mid waa jaalo midan waa gaduud